Omuti gumu oguli wakati mu kibangirizi ky'ennimiro eky'omuddo omupeeruufu, nga guliko ebikoola ebya kiragala naye nga biri waggulu. Omuddo guno oguli emabbali si gwa kiragala, gwa kitaka.

Omusawo ayambadde essaati nga erimu ekikuubo eki... ekimyufu. Kungulu ataddeko ettaawo eryeru n'akuuma ke yeeyambisa mu kuwuliriza abalwadde ng'akatadde mu matu. Ku mukono gwe ogwa kkono waggulu w'ensawo waliwo amannya ge, akutte essimu era ng'ali mu kugikozesa mu ngalo.

Ente eya lubombwe eyina amayembe amawanvu eeh eh yeddirwa abantu mu Buganda nga, ba Katongole, ba Ssekate era nga akabbiro kaabwe ebeera ŋŋaali.

Eggaali esibiddwako amatooke amayitirivu ddala, enkota ennene obulungi nga galaga gayina gye gatwalibwa. Eggaali eno etuyambako okusitula emigugu, okuweeka abalala oba n'okutuyambako kati bw'etuyambyeko okutwalirako amatooke. Amatooke gano ddagala, mmere eriibwa, gali ku kkubo ery'ettaka, emabbali eri waliyo omuddo ogwa kiragala. Eggaali eno erina kuliko engoye ez'enjawulo ng'olugoye olwa bbulu.

Ettundiro ly'ebibala ebiterekeddwa mu bubookisi obw'enjawulo era ebitegekeddwako omuwendo ogw'enjawulo okusinziira ku kibala ekyo kuba tuyinamu enkenene ah, ffene awamu n'ebirala bingi ne n'omuwendo gwabyo.

Enjuki ziddidde ekirimba kyazo ne kiziteeka ku muti omuti ogulina ebikoola ebya kiragala enjuki zino zikuᵑᵑaanidde wamu lwa nsonga munda mulimu azikulembera gwe tuyita nnaabakyala. Enjuki zino zituwa omubisi ate nga ddagala.